Kehe oshilongo osha simaneka ongushu yiimaliwa yasho. Aantu ayehe miilongo yi ili noyi ili ohaya longo opo ya mone iiyemo yiimaliwa mbyoka. Ohaya landa iipumbiwa yawo shi ikwatelela kiimaliwa mbyoka yena.

Oombaanga adhihe dhili moNamibia, odhili hadhi kwathele oshigwana ngaashi ombaanga yaNed bank, oyili hayi gandja omukuli opo aantu ya lande iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa kutya ongodhi, nenge uumbako wo komakutsi.

Iiputudhilo oyindji moNamibia ohayi dheulile aalongwa omaithano ga yooloka. Aalongwa ohaa ka pewa oonzapo dhawo konima yoomvula dha tulwa po. Ohaa tameke ihe okulonga iilonga yi ili noyi ili, moka taa pewa iiyemo yawo yo ya vule okwiilandela iinima mbyoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Ngele shathiki pehulilo lyomwedhi aantu oyendji konyala oyena iimaliwa molwashoka aaniilonga oyendji ohaya futwa pehulilo lyomwedhi. Nonando yamwe ohaya futwa mokati oshowo petameko.

Omuntu ngele toka talelapo oshilongo shimwe owuna okupingakanitha iimaliwa yoshilongo sheni opo wupewe yomoshilongo moka oyo wukakale tolongitha oshoka ongushu ihayi kala yithike pamwe.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyi li ya etako omukalo omupe goku sindana oshimaliwa. Omuntu owa pumbwa ashike oku longitha oka kalata koye kombaanga e to landa iinima yoye mositola kehe. Moka ihe toyi methigathano lyo ku sindana iimaliwa oyindji.

Iilongo oyindji ohayi taambathana iimaliwa molwaashoka ongushu kayi thike pamwe. Ngele omuntu tayi koshilongo sho popepi nenge sho kokule okuna oku taamba iimaliwa yomoshilongo moka oyo a kale ta longitha.

Iimaliwa yokoEuropa oyi na ongushu yili pombanda yi vule iimaliwa yomiilongo oyindji ya Afrika . Aantu oyendji ngele taya talelepo Europa ohaya pingakanitha iimaliwa yawo opo ihe ya vule okulongitha yomoshilongo moka.

Ombaanga yo-FNB, oyi holike koshigwana, uunene tuu kaakulupe. Oha yi gandja omauyelele kombinga yankene wuna oku pungula iimaliwa yoye.

Kehe omuntu monkalamwenyo okwa pumbwa oshimaliwa. Molwashoka iimaliwa oyo hayi longithwa okulanda iikulya, iizalomwa oshowo iinima ayihe ya pumbiwa monkalamwenyo. Kehe omuntu ota kala ta longo opo apewe iiyemo ye avule agwanithe po iipumbiwa ye.

Kehe oshilongo oshina aantu yena iimaliwa opuna mboka yena iimaliwa oyindji namboka yena iimaliwa iishona, ashike iimaliwa kayina ongushu yithike pamwe, oshiholelwa iimaliwa yomoNamibia kayina ongushu yithike piimaliwa yokoChina.

Aantu oyendji ngele taya katalelapo iilongo yilwe ohaya longitha iimaliwa yomoshilongo moka yena okupingakanitha iimaliwa yawo yomoshilongo moka.

Ombaanga yedhina ombaanga yaWindhoek oyili hayi ningi omathigathano ogendji, moka aantu haya vulu okwiisindanenamo iimaliwa yithiike 2000. Aantu oyendji ohaya kutha ombinga opo ya vule okusindana.

Ombaanga yaStandard bank oyili hayi gandja omayambidhidho kwaamboka ya hala okulanda oohauto dhawo oompe. Ombaanga ohayi landele omuntu ngoka ohauto, ye omuntu ta futu iimaliwa yombaanga moomweedhi dhili ndatu uuna eyi mono.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa yindji yokiilongo yi ili noyi ili kayina ongushu yithike pamwe. Ngele omuntu ota talele po oshilongo shopuushiinda okuna ihe okupewa iimaliwa yomoshilongo moka.

Aayilongi yokiiputudhilo yo pombanda moNamibia, oyeli ihaa vulu okwiifutilla oosikola yoyene, nonando yamwe haa kwathwa kepangelo, opuna wo mboka ihaa mono ekwatho ndjoja. Ohaa katuka ihe onkatu opo ya ka kuthe omikuli koombaanga dha Namibia, moka mwa kwatelwa ombaanga yotango yopashigwana.

Ombaanga ya venduka, oti li ha yi gandja omakwatho, komaudhano gi ili no gi ili. Aantu mboka ha ua ningi omathigathano oye li ha ya kwathelwa, pamikalo dha yooloka.

Ombaanga yotango ya Namibia oyili hayi ningi iigongalele osho wo iituthi, opo yigandje uuyelele koshigwana. Pituthi mpoka ohapu kala puuwanawa nohapu gandjwa omagano oshowo iikulya.

Moshilongo shet Namibia, omuna iiputudhilo oyindji, moka mwa kwatelwa, oshiputudhilo, she dhina Nakayale osho wo Marco mpolo. Oye li ha ya dheulile aalongwa, oku longa yokoonyala ngaashi oku ninga oosikopa, iipundi, iitafula nosho tuu.

Ngele owu li megumbo ihe owa hala sha kombaanga oto vulu owala okulongitha ongodhi yoye yo peke, e to longo shoka wa hala. Ombaanga odhindji ngaashi FNB odhi li dha humu ko oshoka santubitaya ende we oondjila oondeka okuya kombaanga kokwene.

Oositola odhindji odhina ekwatathano noombaanga. Moka omuntu ho vulu okulanda shoka wa pumbwa, to longitha ombaanga. Aantu oyendji ohaya landa iinima mbyoka ya pumbwa momagumbo.

Ombanga yaFNB ohayi gandja omawuyelele kombinga yoku sikilila iimaliwa. Omuntu okwa pumbwa oku kala a sikilila iimaliwa ye opo ngele mpweya uupyakadhi ota vulu oku kuthako eta ningi shoka sha pumbiwa.

Namibia okuli ena iimaliwa paali , molwashoka okuna iimaliwa mbyoka iikulu niimaliwa mbyoka iipe opo yeyako ashike iimaliwa oyina ongushu yithike pamwe.

aantu mboka oyendji yadheulilwa oku ninga iipundi, iitafula nosho wo oombete, ota ya ka kala yena oongeshefa dhawo oombwaanwa oshoka ota ya ninngi iinima yawo kuyoyene, eta yi yilandithapo.

Iilonga oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Molwashoka ngele ito longo ito vulu oku mona oshimaliwa. Ihe kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa opo avule oku ilandela iipumbiwa ye yomonkalamwenyo.

Aantu mboka haya longo moositola dhiikulya mbyoka ya pya nale, oye li taya pandulwa molwashoka ohaya dhenge po ondjala. Omuntu ngele okwa yi kondolopa a sa ondjala, oha ilandele oka kulya ke, e ta li oshoka okapya nale.

Mo Namibia aantu oyendji oyena uunongo wi ili nowi ili. Omuntu oha vulu oku lundulula oshipundi oshikulu eshi ninge oshipundi oshipe. Aantu oyendji mbaka oya idhewula kuyo yene, na yamwe oya dhewulwa kiiputidhilo.

Momathimbo ngano aagundjuka oyedji kayena iilonga nonando yena oonzapo dho kiiputudhilo yopombanda. Oyendji oya tokola opo yaka dheulilwe iilonga yokoonyala ngaashi okuninga iipundi okuza miipilangi. Ohashi eta po iiyemo ngele yalanditha iihongomwa mbika.

Muuyni wonena oshimaliwa oshili shasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, molwashoka ngele owahala iikulya nenge iizalomwa owuna okukala wuna oshimaliwa opo wuyilande.

Aantu oyendji oye na uunongo iina wu fa wayakwawo, yamwe oyewu dheulilwa nayamwe oya valwa nawo, oto adha omuntu eshi okuninga iipundi nenge iitaafula mbyoka hayi kala tayi monika nawa nohayi landwa po mbala.

Ombaanga yoBank Windhoek oyili yi holike koshigwana, ohayi kwathele aantu okupitilla momathigathano genasha nombaanga moka aantu haya vulu okwii monena mo iinima yawo mbyoka tayiya kwathele monkalamwenyo.

Aantu oyendji oye na oongeshefa dho kuninga, iipundi yoku kuutumba, molwashoka kehe omuntu, ta landa egumbo mondoolopa, oha kala apumbwa iipundi. Aantu oyendji oha ya landa iipundi mbyoka iikulu, eta ye yi opaleke nawa, eta ye yi landithapo kondando yi li pevi.

Ombaanga yoNedbank oyili tayi kwathele okupungula iimaliwa yaamboka yahala okulandasha piituthi iinene nenge piituthi yaaholike yawo, pevalo nenge pohango.

MoNamibia omu na omahala ngoka omawanawa mpoka aantu haya yi ya ka vululukwe kiilonga yesiku nenge aantu taya yi momafudho. Aatalelipo oyendji taya zi kiilongo yokokule omo haye ya okulala noshowo okutalela po omahala.

Moshilongo shetu nande aantu yakalemo aashona haayehe yena omahala gokuza molwaashoka evi olya ninga ondilo . Aantu oyendji ohaya iyadha taya li omikuli koombaanga opo yatunge omagumbo gawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li hayi gandja omikuli kaalongwa mboka ya hala okutsikila neilongo. Aantu oyendji oya pewa uuyele opo yaye koombanga ya kankonge omikuli dhawo.

Aantu oyendji mboka yena iimaliwa oyindji nayi noyehole oku yi siikilila momagumbo, ohaye yi manga muupandi opo ihe ya vule oku yi siikila nawa. Oshowo moombanga iimaliwa ohayi mangwa uuna tayi ilwa mo, opo yi kale iipu okuhumbata.

Aantu oyendji monena oyena uunongo nontseyo yili pombanda. Oyendji ohaya ilongele yoyene moka to adha omuntu ta vulu oku ndulukapo oshitaafula opo eshilandithe po ye a mone mo iimaliwa ye yokwiikwathela.

Iiputudhilo oyindji otayi dheulile aailongi okulonga iilonga yokoonyala mbyoka tayi ya kwathele monakuyiwa, oku tameka oongeshefa dhawo. Aailongi oya dheulilwa okuninga oosikopa, iitaafula, iipundi nayilwe wo ya gwedhwa po mbyoka taya vulu oku landitha.

Aantu oyendji moshilongo shetu, ohaya hupile mokulanditha iinima yi ili noyi ili. Oyendji ohaya landithile momatala nayanwe ohaya kala momapandaanda.

Moshilongo shetu omuna oositola odhindji nohadhi landitha iinima yi ili noyi ili. Oositola dhimwe ohadhi landitha oongaku, omapaya oshowo iikutu ,nadhimwe ohadhi landitha iikulya oshowo iipumbiwa yomomagumbo.

Nge tashiya piinima yo muuyuni aluhe Kehe oshilongo oshina ongushu yiimaliwa yawo nomuntu ohavulu okuaya koshilongo oshikwawo eto ziko wa landa iinima niimaliwa .molwaashoka alongitha iimaliwa yokoshilongo hoka.

Oombaanga odhindji moshilongo shetu odhili dha humako. Ngaashi ombaanga ya Standard Bank oya kwashilipaleke aakwashigwana kutya otaya vulu oku kutha iimaliwa pomashina ano meni lyoositola uuna taya landa iipumbiwa yawo.

Esiku lyoomeme ngele lyathiki, oositola odhindji ohadhi kala dhuudha aasamane taya kongele oomeme yawo omagano. Ohaye yalandele ihe oondjato, oongaku osho woo oongala.

Aantu oyendji ya longwa nenge inaa ya longwa oye li ye na ontseyo mo ku ninga iinima yi ili no yi ili ngaashi oku eta po oshitaafula, oshipundi, nenge ombete. Aantu oyeshi okuteta nawa iinima yawo no ha yikala ya elekana ta yi monika nawa.

Aantu oyendji oha ya longo iilonga yiili no yiili opo ashike ya vule okufutwa oshimaliwa. Omuntu ngele a pewa iimaliwa ye oha kalanda shoka a pumbwa naashoka a hala monkalamwenyo ye.

Ngele iilonga otayi futu nawa kehe gumwe ohalongo atula ombunda moshihwa, oshoka kehe gumwe okwapumbwa oshimaliwa. Iimaliwa oyili yasimanekwa muuyuni wongashingeyi oshoka oyo yili tayi gandja kehe shimwe, ngele owapumbwa okulya owuna okulanda noshimaliwa.

Ombaanga yaFNB oyili hayi yambidhidha omaudhano ogendji moNamibia. Ohayi gandja wo aakwashigwana ompito yokwiisindanena omagano omawanawa uuna ya kutha ombinga shinasha nomaudhano.

Ombaanga yaNamibia yedhina Bank Windhoek oyili hayi ningi omathigathano giili nogiili okukwathela oshowo oku yambulapo oshigwana. Aantu oyendji ohayi isindanene iimaliwa yawo oshowo omagano omawanawa.

Aantu oyendji ohaya longo nelalakano olyo ku futwa iimaliwa. Oyendji ohaya futwa mesiku ndyoka ya mana oshilonga shoka nayamwe ohaya futwa pokati komwedhi nenge kehulilo lyomwedhi.

Ethimbo lyo matango omanene, kehe gumwe oha kala a nyanyukwa, nombaanga ya FNB ohayi halele omayambeko aantu ayehe muuyuni, kutya okuna oka kalata kombaanga nenge kenasha.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, niimaliwa mbyoka ohayi kala ya yooloka momalwaala. Aantu oyendji ngele taya yi kiilongo yilwe oye na okupingakanitha iimaliwa yawo opo ya pewe yomoshilongo moka. Iimaliwa oyili ya simana ku kehe gumwe nohayi longithwa okulanda iipumbiwa oyindji.

Moositola odhindji omuna aaniilonga mboka haya longo pomashina osho wo mboka yeli meni lyositola taya tula iinima melandulathano. Oyo woo haya puukulula aantu mboka ye ya okulanda.

Uuyuni payife owahuma komeho nonando oto talelepo ehala lyontumba inopumbw oku enda wuna oshimaliwa peke, shampa owala wuna okakalata koye kombaanga hoka ho siikilile iimaliwa yoye . Otovulu oku kalongitha opo wulande shaashoka wahala nenge wufute sha.

Moshilongo shetu omuna aantu yena uunongo owundji, wo inawu fa wayakwawo. Yamwe oye wu dhewulilwa na yamwe oyewuna okuza kevalo. Aantu oyendji oyeshi okuninga iitaafula iipundi oshowo oosikopa.

Aagundjuka oyendji oye hole moositola moka muna omagadhi goku nikitha nawa. Oostola dhoka otodhi adha kehe mondoolopa no ohamu kala mwa udha kehe ethimbo.

MoNamibia omuna ompumbwe yiilonga. Aagundjuka oyendji oyakwatwa komadhiladhilo goku kengelela opo ya tule omboloto poshitaafula. Ombaanga yoStandard Bank oyagandja omilandu dhina okulandulwa kaakwashigwana opo ya vule okwiikaleka kokule noku kengelelwa osho wo ya kale ya kotoka.

Omuntu ngele okwi iyadha ena iimaliwa oyindji, ano ineeyifala kombaanga, unene tuu mboka yena oongeshefa, oha yeyi manga opo yavule oku yi pungula.

Kehe oshilongo konyala oshina iimaliwa yasho nolundji iimaliwa ohayi kala ya shangwa edhina lyoshilongo ngaashi oshilongo India aantu oyendji ohaya longo nuudhiginini opo ya mone oshimaliwa yo ya vule okulanda shoka ya pumbwa.

Uuyuni sho wa hama ko aantu oyendji ihayeende we iinano iileka yaye koositola opo ya ka lande iipumbiwa yawo ihe ohaya longitha owala ongodhi yawo yopeke eta ya hogolola shoka taya landa notayi etwa pomagumbo gawo.

Aantu oyendji oya kala haya longitha omukalo goku nana oshimaliwa kombaanga, opo ihe ya ka fute iipumbiwa yawo mbyoka ya landa, ihe ombaanga yaFNB oya e ta ko omukalo goku longitha okakalata moositola momwene.

Oositola dhoka hadhi landitha omagano ogo ageke odhili dhapumba moshilongo shetu Namibia omuntu ngele okwa hala okulanda nande oongala ohayi akatale poositola dhopopepi dhoka hadhi landitha iikulya osho woo iipumbiwa yilwe.

Ombanga yaFNB moNamibia oyili hayi gandja omayambidhidhi komathigathano ngaashi omawudhano goka tanga kokoompadhi hoka haka dhanwa kaakulukadhi.

Ombaanga yaBank Windhoek oya eta po omukalo omupe moka ho vulu okumbaanga iimaliwa yoye okupitila momashina gopondje. Osha simana notashi ningitha omikweyo omifupi moombaanga, molwashoka aanyasha oyendji oye shi okulongitha omashina na ihaya yi we meni lyombaanga.

Oombaanga odhindji dhaNamibia ngaashi ombaanga yaBank Windhoek, odhi li dhasimanekwa molwaashoka ohadhi gandja uuwanawa owundji moshigwana . Ngele owakala holongitha ombaanga yoBank Windhoek, oto vulu okwiisindanena omauwanawa ogendji.

Kehe ositola moNamibia oyi na shoka hayi landitha, oositola dhimwe odhi na iinima oyindji ngaashi iikulya, oongaku noshowo iipumbiwa yomomagumbo, ihe oositola dhimwe ohadhi landitha ashike oondjato, nadhimwe ohadhi kala tadhi landitha iikulya mbyoka ya pya.

Aantu ayehe mboka haya longo ohaya futwa pamikalo dhayoolokathana yamwe ohaya pewa ofuto yawo peke nayalwe iimaliwa yawo ohayi pitile kombaanga.

Oombanga nande dhi kale odhindji moNamibia Omuna ombaanga ndjoka tayi dhana onkandangala yedhina Bank-Windhoek. Oyili ya simanekwa nohayi kwathele oshigwana. Aantu oyendji ohaya kuthako omikuli opo vule oku landa iimpumbiwa yawo.

Tanzania osho oshilongo shili menenevi lyaAfrica, oye na iimaliwa iiwanawa molwaala nonando ongushu yawo oyili pevi. Iimaliwa yaTanzania oyina ongushu yili pevi kiimaliwa yaNamibia.

Aantu oyendji oya kala nokulongitha omukalo gwokunana oshimaliwa kombanga opo ihe ya vule oku ka landa shoka ya pumbwa ihe opweya omukalo omupe gwokulongitha okakalata kombanga mositola eto futu shoka wa hala.

Oshimaliwa kehe oshina ongushu yi vule yoshikwawo, osho wo iimaliwa yomoshilongo kehe oyina oongushu dha yooloka. Aantu oyendji ohaya pingakanitha iimaliwa uuna taya yi kiilongo yilwe.

Aantu oyendji ngele ya mono iimaliwa, ano ya futwa ohaya yi koositola opo ya ka konge iipumbiwa yawo. Oto adha ihe oositola dha udha aantu oshoka kehe gumwe konyala oku na oshimaliwa.

Muuyuni auhe koonono iimaliwa oyili pamaludhi. Opena iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa mbyoka iikukutu. Aantu oyendji koombaanga ihaya falako iimaliwa mbyoka iikukutu, ihe oto adha yeyina momagumbo .

Oshilongo Namibia osha eta po iimaliwa yimwe iipe. Iimaliwa mbyoka nande yi kale iipe yo oya shendja omalwaala, oyi na ashike ongushu yi thike pamwe, naantu otaye yi longitha ngaashi ya kala hayi longithwa nale.

Oositola odhindji odhili pamaludhi gayooloka. Opena oositolo dhoka hadhi landitha iikutu, po opena oositola dhoka hadhi landitha iikulya oyo ayike. Noositola dhimwe, odhili dhina iinima ayihe, oko kutya iikutu, iikulya, oshowo iipumbiwa yomomagumbo.

Oshilongo Namibia oshili sha etako iimaliwa iipe mbyoka inaayi yooloka unene momalwaala naambyoka iikulu nongushu oyithike pamwe. Aantu oyendji oyeyi hole oshoka ohayi monika nawa.

Ombaanga yaFNB oyili hayi kwathele aanafaalama oyendji. Uuna wa kanitha oongombe dhoye nenge iinamwenyo yoye oho vulu oku ka kutha omukuli kombaanga, to landa oongombe dhoye nenge iinamwenyo mbyoka wapumbwa opo wutamukulule ko.

Ombaanga ya standard ndjoka yili mo Namibia oyili ya simanekwa noyi holike koshigwana molwashoka ohayi yambidhidha oongundu dhi ili nodhi ili uunene tuu pashimaliwa.

Ombaanga yaBank Windhoek oya kwashilipaleke aakwashigwana kutya nonando kuli oshilyo shombaanga ndjoka, ano kuna okakalata kombaanga oto vulu okutula iimaliwa kombaanga yaangoka ena okupitila pomashina gawo gopondje.

Aanangeshefa oyendji oyatameke oongeshefa dhoku kwathela aantu oshimaliwa opo ya vule okulanda iihauto yawo pethimbo ndyoka. Aantu oya tegelelwa yafute iimaliwa mbyoka ya pewa muule wethimbo lyagandjwa.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi ningi iigongi, moka aakuluntu haya gandja omauyelele kombinga yomauwanawa gokupungula iimaliwa. Ohaya kwashilipaleke wo aakwashigwana kutya okupungula oshimaliwa osha simana.

Ombanga yo bank windhoek ndjoka yiholike koshigwana oyili moo ndolopa dhi ili no dhi ili ngaashi otsumeb, outapi, orundu ,okahao nadhimwe woo dha gwe dhwapo. Aantu yo mee ndoolopa ndhoka oyeli yena elago okulongitha ombanga ndjoka.

Moshilongo shetu omu na oositola odhindji ndhoka ooyene yadho kaayeshi yomoshilongo muka odhi li dhi na iinima yi na ondando yi li pevi naantu oyendji oye dhi hole.

Ngele owa tula iimeno megumbo lyoye ohamu kala tamu monika nawa, molwaashoka iimeno ohayi kala ya ziza nawa, yo ohayi gandja ombili oshowo ombepo ombwaanawa yokufudha.

Ombaanga yaBank Windhoek oya kwashilipaleke oshigwana kutya; nashi kale sha kotoka opo kaya kengelelwe iimaliwa yawo okupitila pangodhi yopeke , molwaashoka opena mboka taya longitha edhina lyombaanga okukengelela oshigwana.

Namibia osho oshilongo oshiwanawa nosha simanekwa koyendji. Oshili sha etapo iimaliwa mbyoka iipe ihe oyina ongushu yi thike piimaliwa mbyoka iikulu.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi longithwa okugandja omikuli kaanasikola mboka taya idhewula kiiputudhilo yopombanda. Aanasikola ohaya pewa omikuli okuziilila kepangelo, ihe ohaya longitha ombaanga yaBank Windhoek.

Aanilonga sho yeli moositola oye li ye namo iilonga ya yoolokathana pu na mboka haya yakula aantu pomashina po opu na mboka haya tula iipumbiwa moolaka.

Uuyuni sho wa humuko aantu oha ya yi we komukweyo omileka dho ko mbaanga ihe oha ya yi ashike mositola moka talanda iikulya. Ohavulu ihe oku longitha okakalata ke ko mbaanga opo afute iikulya mbyoka a landa, ye otavulu ishewe oku pewa oshimaliwa uuna ahala eke shilongithe.

Aantu oyendji mboka haya longo ngele yafutwa, oto adha oositola noondolopa dha udha. Auntu oyeya kulanda shoka yapumbwa momagumbo gawo, oshowo iikulya yokukalya naakwanezimo yawo.

MoNamibia omuna aantu yena uunongo owundji nonande yamwe inaaya kiiputudhilo opo yakadheulwe oyendji oyena uunongo yiilonga kuyoyene. Aantu oyendji oyeshi okuninga iitaafula, iipundi, oombete niinima oyindji yagwedhwapo.

Muuyuni aantu ohaya longo iilonga yi ili noyi ili, nelalakano lyokumona iimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iipumbiwa kehe omuntu a pumbwa monkalamwenyo.

Aantu oyendji ohaya longo nelalakano lyoku mona iimaliwa. Omuntu ngele okwa pewa oshimaliwa, oha kala a nyanyukwa noonkondo. Iimaliwa nande yi kale yili pamaludhi, ngele oyomoshilongo shimwe, ohayi kala yi na ongushu yi thike pamwe.

Ombaanga ya FNB oya kwashilipaleke oshigwana kutya naya shunithe pevi oku indila, nenge okulya omukuli uuna inaya pumbwa oshimaliwa meendelelo. Ihe ngele oye shi pumbwa mendelelo, naya kale ihe haya shunitha nenge haya futu pethimbo.

Moositola odhindji monena ihadhi kala dhina omikweyo omileka, molwashoka haantu ayehe hayayi pomashina mpoka puna aaniilonga yomositola yeku kwathele, ihe ohaya longitha omashina ngoka omuntu todhenge iinima yoye mwene, e tofutu.

Aantu oyendji muuyuni oya simaneka oshimaliwa. Iimaliwa ohayi kandula po omikundu odhindji unene ngele omuntu okwa pumbwa okulanda sha nenge okulongitha sha. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa okutunga omagumbo gawo, oshowo okulanda ohauto.

Ombaanga yaBank Windhoek oya li ya eta po omukalo goku tuma oshimaliwa nongodhi, ngele wa iyadha ito vulu okuya kondoolopa oto kutha ashike ongodhi yoye yopeke e to tumu oshimaliwa hoka wahala shaya.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho nakehe oshimaliwa oshili sha yooloka koshikwawo kutya ne okolwaalwa nenge oko mathano ngoka geliko nongushu yiimaliwa kayi thike pamwe.

Muuyuni wopayife omuntu ngele kena sha oshimaliwa oha ku tiwa omuthigona, molwashoka ita vulu okulanda iinima oyindji. Nonando a kale a hala iikulya iha vulu oku yi landa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho , noyina olwaala lwa yooloka kiikwawo . Iimaliwa oyina oongushu kayi thike pwaambyoka yomiilongo yiili noyili.

Moshilongo shetu ohamu kala omathigathano gomaudhano gi ili nogi ili ngoka ogendji haga yambidhihwa koombaanga dhaNamibia. Aantu oyendji ohaya kutha ombinga, opo ya vule okwiimonena mo okashona kawo.

Moshilongo shetu Namibia omuna oondoolopa odhindji moka mwa kwatelwa woo ondoolopa ya Ngwediva ndjoka hayi ningi omayindilo giipindi kehe omvula. Aantu ohaya yi ya ka landithe iinima yi ili no yi ili noombaanga oha dhi gandja omakwatho pethimbo ndyoka.

Aanafalama oyendji nuumvo oya nyanyukwa uunene tuu mboka yena iikunino no yali yakunu iiyimati niikwamboga. Omvula oya loka nawa yo oyamona eteyo ewanawa.

Moshilongo shetu omuna oombaanga ngaashi ombaanga ya NEDBank ,ya Bank Windhoek osho woo ya FNB. Oombaanga ohadhihe konyala oho vulu oku ya mositola eto pewa oshimaliwa peshina.

Muuyuni omuna iilongo oyindji nakele oshilongo oshina iimaliwa yasho oshowo ongushu yiimaliwa yi ili le nonando oto talele po oshilongo shilwe ouna okulongitha iimaliwa yomoshilongo moka.

Oshimaliwa osho oshinima oshishona no hashi monika shanathangwa ashike oshina oonkondo odhindji. Owa pumbwa oshimaliwa opo wu vule okuthika pehala mpoka wa hala okuya nenge opo wu vule okulanda iipumbiwa yomonkalamwenyo.

Aantu oyena iilonga ya yoolokathana nohaya longo nelalakano opo ya mone iimaliwa ,omuntu ngele iha longosha nenge ita landitha sha ano oshimaliwa kena mpoka teshi mono.

Ombaanga yaBank Windhoek oya eta ko omukalo gokupula omauyelele pomashina gopondje. Ngele meni lyombaanga omu udha ino pumbwa okutila, oshoka oto yi ashike peshina lyopondje e to pula shoka wa hala to longitha okakalata koye kombaanga.

Aantu ayehe mboka haya landitha nenge haya longo moombanga oyena oku kwata oshimaliwa moonyala kehe esiku, oyeli ya dhewuka moku yalula iimaliwa nomokuyi pungula.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, mbyoka yi na ongushu yi ili, yo oyi na wo omalwaala gi ili. Opu na iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa iikukutu.

MoNamibia omuna omathigathano gomaudhano ogendji ngaashi etanga lyo mokambamba, etanga lyokoompadhi, okuhinga uuthanguthangu oshowo okumatuka. Oombanga ohadhi gandja omayambidhidho kwaamboka ya kutha ombinga na oya thiga po yakwawo.

Moshilongo shetu omuna iiputudhilo oyindji mbyoka hayi dhewulile aalongwa unongo wili nowili, Opena mboka haya longwa iilonga yokonyala ngashi okuninga iipundi, iitafula, oombete nayihe mbyoka tayi longwa konyala

Uuyuni wo paife owuli wa huma ko. Omuntu oho vulu okutuminwa oshimaliwa kongodhi nonando kuna ombaanga, ohoyi ashike pomashina gombaanga hoka mwa ziilila oshimaliwa, e to shi kutha ko.

Ombaanga yotango moNamibia yedhina FNB, oyili hayi gandja omakwatho kwaamboka taa ningi omathigathano gomawudhano. Kutya ne etanga lyokoompadhi nenge etanga lomokambamba. Ohali gandja olupandu opo aantu yatsikile komeho namawudhano.

Kapena oshinima oshiwana okutala shafa oshitaafula shina iipundi iyali . Aantu oyena ontsewo oyindji oshowo uunongo wi ili no wi ili. Yamwe oyeshi okuninga iipundi niitaafula nayalwe oombete.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Aantu ohaya longo iilonga yayoolokathana opo yavule okumona iimaliwa, yavule okulanda shoka yapumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga ya Nedbank oyili ya huma komeho omuntu ihoyi we meni lyombaanga opowu ka tule iimaliwa yoye kombaanga yoye ,ihe oho vulu ashike oku longitha eshina lya Nedbank ndyoka lyili pondje eto tulako iimaliwa yoye to longitha okakalata.

Aantu oyendji oyena omayithano gayoolokathana. Aantu yamwebohaya longo iilonga yoku kwathela aantu moositola nayamwe oyoku gamena omaliko. Yamwe oyadhewulilwa okuninga aalongi nayamwe aapangi.

Ombaanga ya Standard Bank ohayi yambidhidha aantu yopoondondo dha yooloka. Oku landa iipumbiwa yawo moka mwa kwatelwa oohauto nenge omagumbo pethimbo ndyoka ye yi pumbwa.

Oongala odhi holike kaantu oyendji, oshoka odhili hadhi gandja ombili oshowo, aantu ngele oye li moshituthi sholuhodhi ohaa faaalelwa oongala opo yu uve nawa komutima.

Ombaanga ya Nedbank oya kwashilipaleke oshigwana kutya ngele tolongitha okakalata koye mositola okufuta iinima yoye nenge okupula oshimaliwa otovulu oku isindanena iimaliwa yithike pomayovi gatano.

Oombaanga odhindji dhomoshilongo shetu odhi li dhi holike nodha simanekwa kaantu oshoka ohashi kwathele aantu pamikalo dha yoolokathana. Ombaanga ya standard Bank oya lombwele aantu opo ya kale ya kotoka nokaaya kengelelwe iimaliwa yawo kwaamboka inaaya hala okwiilongela yo yene.

Aantu ayehe oye hole iimaliwa nonande kayina ongushu yi thike pamwe. Iimaliwa yokoEurope oyina ongushu yili pombanda yi vule iimaliwa yomoNamibia.

Uuyini showahumuko, noositola moondolopa odha indjipala. Kehe ositola oyi na kutya ohayi landitha shike. Ngele owahala iikutu nenge oongaku, owuna kutya otoyi mositola yedhina lini. Ngele owahala iikulya osho woo iipumbiwa yomegumbo otoyi mositola yedhina lini.

Aanangeshefa ayehe konyala, unene tuu mboka haya landitha momapandaanda nenge yena oositola, ohaya lalula iimaliwa yawo pehulilo lyesiku, opo ihe ya vule oku yi pungula.

Oositola odhindji ohadhi landitha iinima iiwanawa. Unene tuu iipumbiwa yomomagumbo. Omuntu oha vulu oku longitha ombaanga opo alande iipumbiwa ye. Ngaashi ombete, iitaafula niikwawo woo yagwedhwapo.

Uuyuni wonena sho wahumu komeho, aantu oyendji ihaya ende iinano iile opo yaye yakalande iipumbiwa yawo koositola. Ihe ohaya kyutumba etaya longitha oongodhi dhawo dhopeke okulanda iipumbiwa yawo. Ohayi etwa ihe pomagumbo ethimbo kehe.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho nokayina ongushu yithike piimaliwa yoshilongo shimwe. Omathele gatano goko Europe ogeli gevule omathele gatano gaNamibia pangushu.

Monale komagumbo gomiti, omuntu ngele oteya megumbo oha thikile poshinyanga sha mutyakemo. Ihe mongaashingeyi aantu oye na omagumbo gomoondolopa, moka muna iipundi iiwanawa osho wo iitaafula.

Oondolopa odhindji moshilongo shetu odhili dha huma komeho. Kehe kondolopa konyala oto adha mo dhomaludhi gi ili nogi ili. Okutya ositola yiikutu, oyiikulya nenge oyiipumbiwa yomegumbo. Aantu ayehe oye hole okuya kondolopa opo ya ka lande iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa esiku nesiku.

Ombaanga yabank Windhoek moNamibia oya kwashilipaleke aakwashigwana kutya ombaanga kayi na esiku yi kupule onomola yoye yopaumwene ndjoka yanuninwa oku kutha ko iimaliwa yoye kombaanga, ano naya kale yakotokela mboka yahala okuya kengelela.

Iimaliwa oyina oshilonga oshinene komuntu kehe molwaashoka oyo hayi longithwa oku tameka oongeshefa oku landa omagumbo nenge oohauto. Ohayi longithwa woo oku landa iinima mbyoka iishona ngaashi iikutu osho wo iikulya.

Moshilongo shetu Namibia omuna oositola odhindji nakehe ositola oyina aaniilonga yawo moka toya adha yeli meni lyositola na ohayakala tayayakula mboka yahala okulanda tya oshowo okupakela iipumbiwa moolaka.

Oto adha aantu taya landitha momapandaanda, moositola, taya longo miipangelo oshowo moombanga nenge yaninga iikunino nelalakano lyoku mona oshimaliwa. kehe moshilongo omuna aantu haya longo iilonga yi ili ili opo ihe yamone iipalutha.

Ombaanga yaBank Windhoek ndjoka yili mo Namibia, oya kwashilipaleke aakwashigwana kutya nonando ku na okakalata kombaanga oto vulu okutula iimaliwa kombanga yomuntu ngoka e na okakalata okupitila pomashina gawo gaBank Windhoek.

Oombaanga dha Namibia ohadhi gandja omapapa nenge olupandu kwaamboka haa kutha ombinga mo mathigathano nomawudhano. Ombaanga ya Namibia oya gandja olupandu kwaa ngoka eya tango mo mathigathano gaziko.

Aanangeshefa oyendji yomoshilongo shetu mboka ya tokola Okutameka oongeshefa ngele iikutu yawo inayi landwapo pethimbo . Oyeli haya kutha iikutu kondje yoshilongo opo yeye ya landithe meni lyoshilongo.

Aantu oyendji ohaya yi koondoolopa nelalakano lyokukalanda iipumbiwa yawo. Aantu ohayi ya ka lande iikutu, iikulya oshowo iinima oyindji yokulongitha momagumbo. Ohaya yi ihe moositola yo taya ka konga shoka ya pumbwa.

Omukulu gonale okwa popile tati oshitunda nohedhi, oshilongo nomikalo dhasho. Ngele tashi ya poshimaliwa ka pu na oshilongo muuyuni shi na iimaliwa yafa oshilongo oshikwawo, nonande yimwe oyi na ongushu yi thike pamwe oya yooloka momalwaala osho wo momathano ngoka ta ga holoka ko.

Aantu oyendji ngele inaya hala oku teleka mo magumbo gawo ohaya yi koositola ndhoka dhi na iikulya ya pya nale. Hoka to adha oshipundi noshitaafula, shoye okukuutumba ashike e to pula shoka wa hala okulya nokonima yokulya oho futu ihe iimaliwa yaantu.

Uuyuni showa humu komeho oombaanga odhindji ohadhi kwathele aantu mokulanda iipumbiwa yawo. Yo aantu taya kala ihe taya futu ombaanga uuna ya mona oshimaliwa.

Oombaanga adhihe konyala mwakwatelwa yaFNB , odhi li hadhi gandja omauwanawa koshilongo okupitila momathigathano giili nogiili . Omuntu oha vulu okwiisindanena po sha shomondjato nenge iipumbiwa yomegumbo.

Oombaanga odhindji moNamibia mwa kwatelwa ombaanga yaStandard Bank ohadhi gandja omikuli kaantu yi ili noyi ili, opo ya vule okulanda shoka ya hala yo ya fute iimaliwa yaantu ngele ye yi mono. Aantu ohaya landa ihe oohauto, omagumbo nayilwe mbyoka ya pumbwa moonkalamwenyo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka yili ya yooloka momalwaala. Iimaliwa nande oyi kale kaayina ongushu yi thike pwaambyoka yokiilongo yilwe, oyili hayi kala nomathano ngoka genasha nondjokonona yina sha noshilongo.

Muuyuni awuhe kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oya yoloka pomalwaala oshowo pongushu. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yili pombanda. Nayimwe oyi na ongushu yili pevi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyili ya yooloka mo malwaala osho wo mongushu. Aantu oyendiji ohaya longitha iimaliwa okulanda shoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga yaNEDBANK oya kwashilipaleke aakwashigwana kutya ngele ino hala wuye momikweyo omileeleeka ndhoka dhili mombaanga, oho vulu oku pewa oshimaliwa pomashina gomoositola uuna to landa iipumbiwa yoye.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi kala yina omalwaala ga yooloka kiikwawo osho woo ongushu. Aantu ohaya longitha iimaliwa mbyoka oku landa kehe shoka yapumbwa unene tuu iipumbiwa yomomagumbo.

Aantu oyendji oyena oongeshefa dhokulanditha iimeno. Iimeno yimwe oyo kuopaleka ehala. Na yimwe ohayi tulako oongala ndhoka hatu vulu okulanditha.

Ombaanga yaFNB otayi kwashilipaleke oshigwana kutya otayi kwathele aantu mboka taya ilongele nuudhigini okutameka oongeshefa dhawo, ngaashi aantu mboka taya tameke iikunino yomatama.

Kehe ondoolopa konyala oyina oositola ndhoka hadhi landitha oombete . Oombete odhili ihe pomaludhi dhimwe oonene nadhimwe oonshona . Moositola moka ohamu adhika woo omalapi ngoka haga yalwa koombete.

MoNamibia omu na oondoolopa odhindji, nakehe ondoolopa omu na oositola ndhoka hadhi landitha iinima yomaludhi ogendji. Aantu ngele ya yi kondoolopa ohaya landa iinima yawo, taya hogolola moositola kehe ndjoka ya hala.

Oondolopa odhindji ohadhi kala dhuudha pethimbo lyomatango omanene . Aantu ohaya kala taya landa iinima yiili noyiili , opo yaka nyanyukilwe pamwe naakwanezimo yawo .

Oombanga dhomoNamibia odhili dhiholike koshigwana nodha simanekwa molwaashoka ohadhi yambidhidha nokukwathela aantu uuna yeli mompumbwe. Ombaanga yaNedbank oya yambidhidha aanangeshefa aashona okupitila momathigathano.

MoNamibia omuna aantu yena ontseyo oyindji aantu yamwe oyadhewulwa kiiputudhilo yopombanda nayamwe ontseyo oya valwa nayo, yamwe oyena ontseyo yoku honga iipundi ndjoka hayikala iiwanawa okutala nongele omuntu wakutumbako owafa ashike walala kombete.

Orandio yo muzizimba oyili ya simanekwa uunene momagumbo gomoondolopa. Aantu ohaya talako oonkundana ndhoka tadhi inyenge muuyuni. No komagumbo gomiti oho adha wo omagumbo gena orandio yo muzizimba.

Aantu oyendji oya simaneka noyi inekela oombaanga opo dhiya pungulile iimaliwa yawo. Kaye hole okukala niimaliwa yawo yoyene, oshoka otayeyi yonopo nokulanda iinima mbyoka inaaya pumbwa. Ohaya ka talako ihe iimaliwa mbyoka yapumbwa pethimbo mpoka, yo taya thigiko yekeyi taleko uuna yeyi pumbwa.

Aantu oyendji, unene aagundjuka yaakadhona oye hole oositola ndhoka hadhi landitha iinima yomangano, ngaashi oongala, uulyenge womothingo nosho woo iinima ayihe ndjoka hayi nyanyudha omuntu.

Ombaanga ya Standard Bank oto yi adha pomahala ogendji nonando oyi kale yili moondolopa kehe aanilonga ohaya dhike uutala opo ya gandje omawuyelele kaakwashigwana.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa oyindji oyi li ya yooloka momalwaala, ashike ongushu nayo ihayi kala yi thike pamwe niimaliwa yokiilongo yilwe.

Aantu oyendji ngele taya katalelapo kiilongo yiili noyi ili ohayayi niimaliwa yawo, ashike hayo hayakalongitha moshilongo moka, ohayaka taambathana ihe iimaliwa mbyoka opo yavule okulongitha iimaliwa yomoshilongo moka.

Ombaanga yaBank Windhoek oyili yi holikwe noya simanekwa. Oshoka oyili hayi gandja omauwanawa ogendji unene tuu kaanasikola. Ohayi ningi oopololeka dhi ili nodhi ili ndhoka tadhi gandja uuwanawa meilongo lyaanona.

Ethimbo lyongashingeyi ewanawa molwashoka uuyuni owa huma komeho. Omuntu oto vulu okutala kombaanga yoye wuli ashike megumbo to longitha ongodhi yoye yopeke. Nongele opwa konekwa pena mboka ya hala okukengelela okupitila mombaanga yoye ongodhi yoye otayi ku lopotele mbala.

Aantu oyendji mboka yena uukalata woombaanga unene tuu ombaanga ya Bank Windhoek . Ohaya vulu oku wu longitha meni lyoositola ngele taya futu iipumbiwa yawo.

Pethimbo lyongashingeyi aantu oyendji ihaya ende we oondjila oondeka ya ka lande yawo moositola mo mwene, ihe ohaya longitha owala ongodhi yawo yopeke okululanda iipumbiwa yawo notayi thikithwa pomalukalwa gawo pethimbo efupi.

Ombaanga yaStandard oya yelithile aakwashigwana kutya aantu naya kale yakotoka opo kaya kengelelwe. Moshilongo omuna aantu oyendji mboka yahala oku kengelela aantu iimaliwa.

Iimaliwa oyili yasimana noyili ompumbwe onene ku kehe gumwe. Aantu ohaya longo iilonga ya yooloka, opo ya mone iimaliwa. Yamwe ohaya landitha momapandanda nayamwe ohaya longo moombelewa.

Momahala ogendji ngele wayi mo unene tuu momagumbo omuna ondunda ndjoka hothikile tango, moka ho adha iipundi oho pulwa ihe wukuutumbe opo wuye wuyakulwe. Oshili shasimanekwa kaakulu yonale oshowo methimbo lyonena.

MoNamibia omuna oombanga odhindji, naantu oya manguluka okutota ombaanga kehe tuu ndjoka a hala. Omuntu oha oewa ihe okakalata hoka ha vulu okulongitha esiku nesiku. Uukalata ohawu vulu wo okulongithwa moositola kehe, opo wu vule okulanda shoka wa pumbwa.

Ombete oyo oshinima sha simanekwa noshi holike ku kehe gumwe. Omuntu kehe oha kambadhala, opo alande ombete ye, nuuna tazi kiilonga nenge ethimbo lyoku kotha lya thiki, ohaya lala koombete dhawo, opo ya thuwe po yo ya tsikile iilonga yomasiku ta geya.

Mondoolopa kehe moNamibia omuna oositola dhoka hadhi landitha iikulya iiwanawa notayi tokola elaka. Muna aantu yadheukikika okuteleka nongele oweyi landa oho kala wuuvite nawa.

Aantu oyendji ohaayi kiilongo yopopepi nenge yokokule, opo ya ka lande iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa, nonando moshilongo shawo omo yili nenge kayimo. Olundji oto adha iipumbiwa mbyoka yi na ombiliha kiilongo mbyoka. Oha ya faalele ihe iimaliwa yawo, ee ta ya ka pewa iimaliwa yokiilongo hwiyaka, oyo ya longithe.

Aantu oyendji ohaya landa iinima yawo ngaashi oohauto, omambakumbaku nomagumbo taya longitha oombaanga. Nonando oshimaliwa kushina ashihe shokufuta oshipumbiwa shoye pethimbo mpoka ombaanga ohayi ku kwathele eto kala toyi futu ngele wa mono oshimaliwa shoka.

Ngele owa adha omuntu tati kehole oshimaliwa nena ota fundju. Ano aanru oyendji ohaya longo iilonga yi ili no yi ili opo ya futwe. Kehe moshilongo omuna iimaliwa yasho naantu ohaya futwa shiikwatelela kongushu yiimaliwa yomoshilongo moka.

Oositola odhindji ohadhi kala dhayela nawa, yo niinima ohayi kala yili melandulathano. Ngele owahala okulanda olwishi, otoyi ashike mpoka puna omalwishi gomaludhi gi ili nogi ili.

Aantu oyendji ohaya longitha iimeno okuopaleka omahala gawo. Ehala ngele owa hala li kale tali monika nawa oho gwedha mo okameno kontumba, unene tuu momagumbo gomondoolopa nenge mombelewa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho naantu yomoshilongo kehe oya simaneka noye hole iimaliwa yawo. Iimaliwa ohayi kala ya yooloka momalwaala noshowo pangushu.

Ombaanga yaNedbank oyili tayi kwathele oshigwana. Ohayi yambidhidha aantu mboka tayakutha ombinga momawudhano gi ili nogi ili. Aantu ayehe mboka yaningi ethigathano ohaya pewa olupandu.

Ombaanga ya Bank Windhoek oha yi dhike uutala wawo mo mapandaanda, nenge pomahala mpoka ha pu gongala aantu, opo ya vule oku gandja uuyelele kombinga yombaanga yawo.

Aantu oyendji mboka ya ya kiiputudhilo yo pombanda oyeli ya dhewulilwa iinima yiili noyiili, yamwe oya dhewulwa okuninga iitafula nayamwe oya dhewulilwa nande okufikila iitenda.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iinima yi ili noyi ili, yamwe ohaya landa iinima iinene nayamwe ohaya landa iinima iishona. Iinima iinene ongaashi omagumbo, oohauto osho wo omahala mpoka ya hala okutunga niinima iishona ongaashi iikulya, iikutu osho wo iipumbiwa yomegumbo.

Oombaanga yoBank Windhoek oyi na uukalata wa yoolokathana. Aantu oyendji mboka haya longitha ombaanga ndjika ohaya vulu okulongitha uukalata wawo Uuna taya landa iikulya nenge iipumbiwa moositola.

Mo Namibia ohamu ningwa oma thigathano ogendji go maudhano, ngoka geli haya yambidhidhwa koombaanga dha Namibia moka mwatulwa ombaanga ya Nedbank. Omaudhano ongaashi oku hinga uuthanguthangu, oku matuka , oku thanga etanga lyo koompadhi nosho tuu.

Ombaanga ya Venduka oyili yina iitayi oyindji tayi adhika moondoolopa dha yoolokathana ngaashi Outapi, Opuwo, Okahao nayilwe woo ya gwedhwapo.

Oombaanga odhindji dhili moNamibia odhi holike koshigwana nodha simanekwa uunene tuu ombaanga ndjoka yaBank Windhoek ohayi yambidhidha omaudhano ogendji ngaashi omathigathano getanga lyokoompadhi.

Aantu oyendji oyeli yena uunkulungu ya valwa nawo nenge yewu dhewulilwa. Moshilongo shetu aantu oyeli haya ningi iinima mbyoka yili iiwanawa ngaashi, iipundi, oombete oshowo iitaafula

Ombaanga yaBank Windhoek oya yambidhidha aanafaalama oyendji nokuya pa olusheno loketango. Ohaya longitha olusheno ndoka pamikalo dhi ili nodhi ili ndhoka tadhi kwathele iikunino yawo yiye komeho.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka yina ongushu inayi fa yiimaliwa yokoshilongo shimwe. Nongele owi iyadha toyi koshilongo shimwe shokokule iho longitha oshimaliwa shaandjeni, ihe ohoka pewa iimaliwa mbyoka wuna okulongitha.

Methimbo lyopaife, aantu oyendji ohaya landa iinima yawo mokupitila moongodhi dhawo dhopeke. Ihaya ende we iinano iileleka okuya koositola kokwene, ihe ohaya longitha ashike omalungula okulanda shoka ya hala.

Aanasikola yokoshiputudhilo Nakayale oye li haya dhewulilwa uunongo wiili nowiili yamwe oha ya dhewulilwa okuninga iipundi, iitafula oshowo oombete. Omulongwa gumwe okwa ningi oshipundi shoka oshiwanawa nomuntu ngele a kuutumbako oha kala a vululukwa nawa.

Ngele tashiya poshimaliwa, aantu oyendji ohaya longitha omikalo dhayooloka opo ya kengelelwe aantu. Oombaanga otadhi kunkilile aantu opo ya kotoke nokaaya kengelelwe koshimaliwa shawo.

Iimaliwa yaNamibia ayihe mbyoka iipe , osho woo mbyoka iikulu oyiholiwe molwaashi noiiwanawa okutalwa, molwaashoka oyina ongushu yili pombada yi vule iishiindalongo yilwe.

Iimaliwa yaNamibia ayihe mbyoka iikulu niipe, iiwanawa momalwaala. Aantu oyendji mboka haya longo moombelewa ohaya tegelele okufutwa kehulilo lyomwedhi nenge yamwe ohaya futwa mokati komwedhi, ashike mboka haya longo momapandaanda haya landitha ohaya vulu okunyenga oshimaliwa kehe mesiku.

Ombaanga yoBank Windhoek oya etako omukalo gokufuta iimaliwa tologitha ashike ongodhi yoye yopeke. Nonando owi iyadha wuli mohauto ndjoka wapumbwa okufuta ihe kuna iimaliwa yagwana, oto vulu okutumina omuhingi iimaliwa kongodhi ye.

Aantu oyendji mboka yeli moondolopa nenge taya zi komikunda, ohaya yi koositola opo ya kalande iipumbiwa yawo, moka haya vulu oku tsakanena naatu ye yashi nenge kaye yashi.

Omuntu kehe monkalamwenyo okwa pumbwa oshimaliwa, aantu oyendji ohaya longo iilonga yi ili noyi ili, opo ihe ya vule okumona mo oshimaliwa shoka tashi vulu oku ya yambidhidha moonkalamwenyo dhawo.

Aanafaalama oyendji oya li ya kanitha iimuna yawo, omolwa omvula ndjoka kaya li ko, ihe ombaanga yaFNB oya kwashilipaleke aanafaalama kutya otaya vulu okukutha omukuli kombaanga, opo ya tamukulule ko nokutekula iimuna yawo.

Pethimbo lyomatango omanene oondolopa odhindji ohadhi kala dhuudha molwaashoka aantu oyendji otaya landa iikulya oshowo iizalomwa, opo ya vule okukanyanyukilwa pamwe naakwanezimo yawo.

Standard Bank oyo ombaanga ya tseyika koyendji mo Namibia, oyina omawunawa ogendji moka oyendji haya kuthako omikuli, nongele wamono mukuli goye gwafa inagu gwana nawa oho longitha owala ongodhi yoye yopeke eto gwedhako.

Aantu oyendji unene tuu moshilongo shetu, oye li ya tameke oongeshefa dhawo, dhoku landitha iinima mbyoka inaa yi pumbiwa we, ohaa yi opaleke ashike nawa, yo taye yi landitha po kombiliha.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dhoka dhili moshilongo Namibia. Odhishi oku pandulwa noku simaneka molwa uuwanawa mboka haya ningile oshigwana. Ohaya yambidhidha aantu yopiikondo yayooloka pashimaliwa opo ya vule ya hume komeho.

Oombanga adhihe dhoka dhili moshilongo shetu odhili hadhi gandja omikuli kaakwashigwana yetu. Omuntu ngele okwa hala oku landa ohauto oho kutha ashike omukuli kombanga ndjoka wa hala eto landa ohauto yoye nenge shoka wapumbwa.

Ngele tashiya poshimaliwa oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyili ya yoloka omalwaala oshowo mongushu yawo. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo.

Moshilongo shetu omu na oositola odhindji. Na kehe ositola oyi na edhina oshowo shoka hayi landitha. Oositola dhimwe ohadhi landithwa iikulya oshowo iipumbiwa yomegumbo. Na dhimwe ohadhi landitha iikutu, oongaku, omapaya oshowo iinima yilwe ya gwedhwa po.

Aantu ohaya iilonga yili noyi ili opo ya mone oshimaliwa. Aantu yamwe ohaya landitha momapandaanda yamwe, ohaya longo moombelewa nayamwe oyena oofaalama, moka haya vulu okulanditha po iinamwenyo yawo etaya mono oshimaliwa.

Iimaliwa oyili ya simanekwa kiilongo ayihe muuyuni. Kehe oshilongo oshina olwaalwa lwoshimaliwa shawo nando ongushu yi kale yithike pamwe niimaliwa yilwe yokiilongo ohayi kala inayi faathana momalwaala.

Okukalamwenyo komuntu kehe okwa pumbwa iimaliwa. Aantu ohaya longo iilonga ya yoolokathana opo ya vule okupewa iimaliwa. Yo ya vule ihe okulanda iipumbiwa yawo mboka ya pumbwa monkalamweyo. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya, iikutu naashihe shoka tashi vulu okulongithwa mokukalamwenyo. Ano iimaliwa oyi li ya simana.

Kehe oshilongo nomikalo dha sho. Muuyuni nonando omu kale mu na iilongo oyindji kehe oshilongo shi li mo oshi na oshimaliwa sha sho shi na uukwatya wi ili nowi ili. Nonando oshi kale oshishona ihashi kala sha fa shopuushiinda. Ohashi longithwa owala mokulamwenyo kwa kehe esiku mokulanda iipumbiwa yomonkalamwenyo naambyoka ya pumbiwa esiku nesiku.

Monale aantu oyali haya pungula iimaliwa yawo moondooha nenge tayeyi fulile iilambo etaya fileko ,ashike monena okuna omikalo odhindji dhoku pungula iimaliwa moka mwakwatelwa nombaanga yetu yo FNB ndjoka yili ya simanekwa ku kehe gumwe no yeyipe nokuli edhina ombaanga yoshigwana.